Sugar cane; na sugar cane na im dey here like dis and sugar cane na one crop wey be sey dem dey plant am, e dey reach one year, some sef e dey even pass one year. Dis one like dis now e don don, to dey ready for eating, so I see sey dis people dey go cut am from where dem plant am, cos na market place na im be dis. Dey bring am for market, dem go first of all arrange am, dem go scrape di back, di back of di sugar cane wey dey black black, after dem scrape am finish dem go cut am into pieces wen dem fit sell am to people wey go wan eat am. Once you buy am, you go need to shew am, you bite am, c hew am, you swallow di water wey dey sweet like sugar, den you throw di chaff away. Di first place wey dem for take discover sugar cane, carry am come house, na for New Guinea na im dem first discover am, carry am come house. sugar cane dem dey use am make dem for fit do sugar so, sugar company dem dey use am do sugar as you can see, as you dey see dis one, na village square, village market square na im be dis, you go see sey people sit down, di people wen get di s sugar cane dem dey scrape am, after dem scrape am open di back, dem go cut am come sell am, to di people wen go buy am, come dey eat am, as dem eat am, sugar cane di water dey sweet like sugar, if you bite am, you chew am, you go come swallow di water, throw wey di chaff, e dey dey white, white, white, di chaff dey dey white.